Bano abantu bali ku mazzi mu lyato batudde baseeyeeyera ku lyato bali basatu ababiri baami bakulukulu ate kuliko n'omwana omuto.

Ono omuntu ayambadde ekisweta ekimyufu n'akakoofiira akalimu obumulimuli mu mutwe wabula akutte omupiira mu mukono gwe agezaako oggukasuka wa... mu ggoolo. Omupiira guno gw'azannya gwa bakazi, gwa kubaka.

Kino kisolo, kisolo kino kya mu nsiko kiri mu kutambula n'omwana gwayo. Ekisolo kino kye bayita enkula.

Wano omwami ayimiridde emabbali w'omwala ng'ali ku ssimu ye agyetegereza ate mu mwala mulimu abantu babiri abakoleramu emirimu gyabwe ate ng'era wabbali w'omwala era waliwo omwami atambula, n'emmotoka eri mu kutambula.